Oshimaliwa osha simana oshoka ohatu shilongitha okulanda konyala oopumbwe adhihe monkalamwenyo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Aantu ohaa patulula uumbo wawo wombaanga ngaashi yopashigwana yoFNB nenge yaWindhoek e taa kala taa tula ko oshimaliwa, ano taa pungula, yo taye keshi kutha ko uuna ye shi pumbwa.

Nombaanga yopashigwana yo FNB. Otovulu okuninga okambo koye hoka tokalatopungulaiimaliwayoye. Otovulu woo okunana iimaliwa yoye puushina wokukuthako no kakalata koye kombaanga yopashigwana ya FNB. Ombaanga ndjika otovulu oku yilongitha oku landa oompumbwe dhoye ndhoka ito vulu okudhilanda noshimaliwa pethimbo mpoka e tayi kala tayi futu ko.

Oshimaliwa osha simana oshoka, ngele katu na oshimaliwa, katu na shoka tatu vulu okuninga moonkalamwenyo pethimbo lyongashingeyi. Aantu oha ya futu omanongelo gaanona yawo , haa landa iikulya osho woo iizalomwa noshimaliwa.

Kehe megumbo omuna ehala ndoka nenge nditye ondunda ndjoka yina owala iipundi nenge omatyofa ngoka haga kuutumbwa kaayenda nenge pamwe aantu ngaa yofamili taya ningi oshigongi.

Iimaliwa oyasimana oshoka ngele katuyina katuna shoka atuvulu okuninga monkalamwenyo, ano aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili taya londo iiyenditho mbyoka hayi futwa iimaliwa niimaliwa ohatu yilongitha wo okulanda oopumbwe monkalamwenyo, okufuita omanongelo gaanona yetu noshowo okulanda iikulya noothewa noshowo iizalomwa.

Nombaanga yaWindhoek otovulu okupatulula okambo koye hoka tokala totula ko iimaliwa uuna weshi mona, nongele oyaningiko oyindji nenge wuna oompumbwe dhasha monkalamwenyo ohoyiko ashike nokambo koye oko tuu hoka etokutha ko oshimaliwa shoka wapumbwa.

Ombaanga yopashigwana yaVeenduka Oyasimana oshoka uuna wa tameke okambo koye oho kala owala to pungulako iimaliwa yoye nuuna we yi pumbwa oho keyi talako, to yiko nokambo oko tuu hoka.

Kehe epangelo oli na iimaliwa yomafo ya yoolokathana mbyoka hayi longithwa okulanda konyala oompumbwe adhihe monkalamwenyo ngaashi oothewa, iiyaha, iikulya niizalomwa wo ano kehe shoka tashi vulu okulandwa.

Methimbo ndino lyonena ku na shoka to vulu okuninga nenge ku na mpoka to vulu okuya waa he na iimaliwa. Wu tya ndi tye oto zi pehala lyontumba wu uka pehala lyontumba, ashike ku na oshimaliwa, itashi vulu okuningwa. Iimaliwa ohayi mbaangwa woo koombaanga ngaashi ombaanga yaVenduka noFNB.

Kehe omuntu ngoka ena oomvula dhapitapo pomulongo nahetatu nenge aadha moomvula dhokutota okambo kombaanga yopashigwana yaVenduka ohovulu okukatota eto kala totulako oshimaliwa ano togongele, nuuna ne ethimbo lyokushiteyako lyathiki ohoyi owala nokambo koye kombaanga eto nana ko iimaliwa yoye oyo tuu mbyo.

Moshilongo omuna oositola dhayoolokathana , moka aantu ohaya zi komahala gayoolokathana ngaashi komikunda nenge moondolopa . Ohayeya okulanda iikulya yawo, oothewa nomagadhi nayilwe.

Iipundi niitafula oya simana oshoka uuna aantu ta yali ohaya tenteke nga iikulya yawo kiitafula yo taya kutumba kiipundi eta yali, osho wo nando opweya aayenda oho ya tulile nga nando omeya, iikulya piitafula, iho tenteke wala pevi, ko kiitafula ohaku shangelwa wo kaanasikola komanongelo.

Omiti odha simana oshoka ohamu hongwa iihongomwa yomaludhi nomaludhi mwa kwatelwa iipundi noshowo iitaafula. Iipundi ohayi kuutumbwa momagumbo unene hayi tulwa mondunda yokulila nenge mondunda yokuuhala, Yo yimwe ohayi falwa woo nokoosikola ano komanongelo yika kuutumbwe kaalongwa uuna taya longwa.

Aantu mboka ye na uunongo wa yoolokathana ohaya e ta po iipundi mbyoka yimwe oya tulwa omafulafula meni, hayi ithanwa omatyofa. Ohaye ke yi landitha koositola dha yoolokathana, unene tuu moka hamu adhika iipundi noombete, e taya mono oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ya simana ndjoka omuntu kehe a hala oku pungula oshimaliwa she, ta vulu oku yi longitha, ta toto okambo ke, ano nditye ta patulula okambo, hoka ta kala ta tula iimaliwa ye noha longitha nee uushina woku nanena, opo a nane ko iimaliwa uuna eyi hala.

Iimaliwa oyili pamaludhi opena ndyoka yomafo po wo opena mbi iikukutu, ayihe ohayi longithwa oshilonga shimwe oto vulu okulanda oothewa dhoye, oto vulu okulanda omagadhi nenge nditye iipumbiwa ayihe konyala wahala monkalamwenyo.

Omiti odha simana oshoka ohamu vulu okuhongwa iihongomwa mbyoka ya yoolokathana mwa kwatelwa iitaafula, ko kiitaafula hono ohatu tenteke ko iinima yetu ndi tye oto vulu kukwatela ko nenge omelugo mehala lyokutelekela wa tenteka ko iiyaha yoye, wa tenteka ko uukopi nosho tuu.

Kehe ositola oyina omikala dhoka ohadhi kala dhapakela iilandi thomwa ya yooloka thana aantu ohaya ende nduno oya tya uumbamba tafutu oshimwaliwa pomashina opo ya ye niima mbyoka yalanda.

Nombaanga yopashigwana yaVenduka oto vulu okusindana oshimaliwa gandja ethigathano lyokusindana oshimaliwa shithike pondando yeyovi. Wuwape okulanda iikutu nenge iizalomwa yaanasikola yoye.

Omiti odha simana, oshoka aantu mboka yena uunongo owundji, Ohaya hongomo Iipundi, iitafula osho wo oombete. Koombete oko hatu lala momagumbo. Yo iipundi nayo ohatuyi kuutumba wo, yo yimwe ohayi falwa komanongelo gaanona yaka kuutumbe una taya longwa.

Iimaliwa oya simana oshoka ngele katu na iimaliwa katu na shoka tatu vulu okuninga. Aantu ohaya zi pomahala gi ili nogi ili taa londo miiyenditho moka haya pulwa okufuta oshimaliwa nokufuta wo omanongelo gaanona yetu, opo ya kale ya longwa, okulanda iikulya noshowo iizalomwa, ano ndi tye oompumbwe adhihe konyala monkalamwenyo odha pumbwa wu kale wu na oshimaliwa.

Otu na oositola odhindji moshilongo moondoolopa dha yoolokathana. Mono aantu haya zi komahala gi ili nogi ili ngaashi komikunda nenge mboka ya kala moondoolpa taye ya ya lande oompumbwe dhawo moositola odho tuu ndhoka.

Moshilongo kehe omu na oositola odhindji na odha yoolokathana. Aantu ohaa zi komahala gi ili nogi ili ngaashi moondoolopa nosho woo momikunda ta ye ya okulanda iinima yawo ngaashi iikulya, iizalomwa nosho tuu. Opu na woo omashina mpoka hapu dhengithwa iinima mbyoka wa landa opo wu mone kutya oto futu ingapi.

Opena omiti dhimwe nkene ashike dhili po ohadhizi iihongomwa ndjoka hayi longithwa momagumbo, moosikola nosho tuu. Momiti ndhika ohamu vulu oku hongwa iipundi, iitafula nosho tuu, iipundi ohayi ntentekwa mehala lyokulila nuuna aantu ngele taali oko ha ya kantumba, momanongelo uunona ohawu kantumba kiipundi wo tawu shangele kiitafula.

Noombanga yopashigwana yaVenduka, ohayi keelele aantu nenge ndi tye aakwashigwana kiinima oyindji ngaashi kuufuthi, oshoka opu na aantu yamwe haya yaka po iimaliwa ya yakwawo uuna yi li momagumbo. Omuntu oho toto okambo nenge ndi tye ho patulula okambo hoka ho kala to tula ko oshimaliwa nuuna we shi hala oho ke shi nana ko owala.

Iimaliwa oya simana oshoka ngele ka tu yina ka tuna shoka tatu vulu oku ninga monkalamwenyo. Aantu ohaya zi ko mahala gi ili nogi ili, taya ende miiyenditho, taa futu oshimaliwa. Nongele ku shina , ka pena ngoka te ku ethele mosheenditho she oshali. Aantu woo ohaya landa iikulya noothewa nomagadhi noompumbwe adhihe taya longitha oshimaliwa.

Monale aantu okwali owala haya lala pomavi, ashike pethimbo lyo ngaashingeyi opuna oombete ndhoka nkene yi li po ya longwa odho ku lala. Dhimwe oone, dhimwe oonshona dhimwe odho pokati, kehe gumwe oho hogolola owala ndjoka yeku opalela

Methimbo ndino lyonena ku na shoka to vulu okulonga waahe na oshimaliwa. Aantu ohaya landa nduno iizalomwa, oothewa, omagadhi niimaliwa oyo tuu mbi, ano ndi tye noombongo nenge wu ka pungule kombaanga yoye yopashigwana uuna wu na okambo.

Iipundi niitaafula oya simana monkalamwenyo. Aantu ohaya tenteke iikulya yawo piitaafula, e taya kuutumba kiipundi, oshoka pashiwambo aantu ihaya li ya thikama nenge wu na shoka to shanga ito vulu okunyola wa thikama, oho kuutumba koshipundi ano to tenteke embo lyoye koshitaafula.

Konyala kehe megumbo omuna owahala ondunda ndjoka aantu ye yi simaneka, ano nande opweya aatalelipo omo owala haye ya fala nande nditye pamwe oye na shoka ya hala okukundatha nande oshigongi omo owala ha yayi mehala moka etaya kuutumba nokukundathana.

Konyala kehe moshilongo omu na iimaliwa mbyoka yimwe omafo. Iimaliwa mbino oyi vulathane naantu ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dhawo dhomonkalamwenyo ngaashi iikulya, iizalomwa, oothewa, nenge ndi tye iikumbatha nosho tuu.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe konyala adhihe monkalamwenyo ngaashi okulanda iikutu ano oonguwo nenge ndi tye iizalomwa, tu siikile omalutu getu, okulanda oothewa okufuta omanongelo nosho tuu okufuta iiyenditho mbyoka hayi tu fala mpaka naampeyaka.

Otu na iimaliwa yayoolokathana moshilongo yomafo. Oya simana oshoka ohayi landa iikulya, iizalomwa nosho woo oku futa oompumbwe adhihe konyala monkalamwenyo. Ohayi longithwa woo okufuta omanongelo guunona.

Kehe megumbo omuna owala ondunda ndjoka ano ngele omweya aatalelipo nenge pamwe ezimo taya vulu omo yeki ikundile. Ano mondunda moka ohamu kala mu na omatyofa ano iipundi mbyoka yi na omafulafula meni yoku kuutumba.

Nombaanga yopashigwana yaVenduka, oto vulu okusindana omayovi goye gaali, ngoka to ga tuminwa kongodhi yoye. Ano, ohaya gandja wo omagano ga yoolokathana, kwaamboka ya sindana.

Moshilongo omuna oositola dhoka nkene owala yilipo ohayi landitha owala omalovu. Omalovu ngoka ohaga kalamo ne gapakelwa shi ikwatelela kusha ngano ogena ondilo yithike peni, ngano ogena ombiliha yithike peni noshowo uunima wukunuwa kuunona ngaashi uunamunate.

Kehe epangelo nenge oshilongo oshina iimaliwa yasho. Ano iimaliwa oyasimana oshoka monkalamwenyo nenge pethimbo ndino lyopaife kuna shoka tovulu okuninga waahena oshimaliwa . Iimaliwa ohatu yi longitha okufuta omanongelo gaanona okuya landela iikulya noshowoo oompumbwe dhonkalamwenyo.

Moshilongo omuna omatungo ngoka ga londathana. Oga tungwa guuka mombanda nditye nenge oondunda dhili omulongo dha londathana dhuuka mombanda opo kaadhimanepo ehala.

Iimaliwa, moka mwakwatelwa omafo noikukutu, oha yi longithithwa okulanda oopumbwe adhihe konyala monkalamwenyo, nenge uuna wuna mpoka wahala okuya, tozi pehala limwe wuuka kekwawo, owu na okukala wuna oshimaliwa opo wuye. Iimaliwa oha yimbaangwa wo, nenge nditye ha yi pungulwa, koombaanga dhopashigwana ngaashi yo FNB, noya Bank Windhoek, noombaanga odhindji.

Oshimaliwa osha simana oshoka oha tu shi longitha pethimbo ndika lyongashingeyi iilonga oyindji. Ku na mpoka to yi waahe na oshimaliwa. Oshimaliwa oha tu shi longitha okufuta omanongelo gaanona yetu, osho wo oku ya landela iikulya, oothewa, omagadhi nenge ndi tye oompumbwe adhihe konyala monkalamwenyo.

Moositola, oha mu landwa iipumbiwa konyala nande haayihe yomonkalamwenyo. Aantu ohaya zi komahala gi i li nogi i li, komikunda nenge mboka ya kala moondolopa eta yeya ya lande oompumbiwa dhawo adhihe ndhoka ya hala moositola dhi i li nodhi i li moshilongo. Uuna toka landa oho yi peshina lyokufutila opo wu lande shoka wa hala.

Oto vulu oku sindana oshimaliwa oku pitila mehangano lyombaanga yedhina FNB. Ombaanga ndjika oya simana oshoka oto vulu oku patulula okambo koye, e to kala ho tula ko oshimaliwa, nuuna ne wekeshi pumbwa, ihashi kala oshidhigu oho keshi nana ko owala, e to keshi longitha shoka wa hala.

Kehe megumbo konyala omuna ondunda ndyoka hayi kuutumbwa nenge nditye yina iipundi niitafula ano ngele omweya omuyenda omo hakundilwa nenge aantu yomegumbo yahala okuninga oshigongi ,omo hayayi ya ka kuutumbe nenge ya ka lye.

Opena omahala gokwi ihuvithila nawa mpoka to adhapo iipundi osho woo iitafula nuupundi mboka wafa oombete. Aantu ohazi komahala gi ili no gi ili nookume nenge nookahewa kawo ta yeya okwihuvithila nawa pomahala ogo tuu ngoka.

Nombaanga yashigwana yoFNB oto vulu oku patulula okambo hoka to vulu oku kala to tula ko iimaliwa, nongele owahala oku ka landa sha moositola dhayoolokathana koondjo ohaye ku etha oshoka owuna okambo hoka wakala nako ho tula ko iimaliwa.

Oto vulu okuyangata po oshimaliwa shondando yomayovi gaali, uuna wa longitha epandja lyopaungomba lyombaanga yopashigwana yoFNB. FNB ombaanga ya simana, oshoka oto vulu okupatulula okambo koye, e to kala to tula ko oshimaliwa shoye, nuuna we shi pumbwa, oho ke shi nana ko owala pwaa na malimbililo.

Iimaliwa ohatu yi longitha monkalamwenyo ngaashi methimbo ndika lyonena. Ngele kuna iimaliwa ito vulu okuza pehala wuula pehala, oshoka iiyenditho ohayi fatwa. Okulanda iikulya, oothewa omagadhi. Ohayi vulu okupungulwa uuna kuna shoka toyi longitha,e toyi nana ko ethimbo ndyoka wa hala.

Otu na oositola odhindji moshilongo mono hamu kala mwa pakelwa iinima oyindji ya yoolokathana naantu ohaya ningi nduno kutya ngele omagadhi otaga ikalekelwa, opo aantu mba taye ya okulanda kaaya kale ya ngwangwana kutya okombinga yini ta adha omagadhi nenge oothewa.

Ositola Odha simana, oshoka aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili ta yeya okukonga oompumbwe dhawo moositola odho tuu ndhoka dha yolakathana no haya yi momikweyo dhokuya moshina gomafultilo uuna yokonga shoka ya hala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda konyala kehe shimwe monkalamwenyo shoka ya pumbwa ngaashi oothewa ,iikutu ,omagadhi noshowo iikulya. Uuna kapena oombongo oshidhigu okukala monkalamwenyo oyo tuu ndjika oshoka konyala kehe shimwe ohashi landwa no kunampoka tovulu okuya kuna oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dha yoolokathana monkalamweyo, ngaashi iikulya oshowo iizalomwa nokufuta omanongelo gaanona yetu. Nongele nee owa mono kutya owu yina oyindji oho yi vulu okutota okambo koye kombaanga yopashigwana nenge kombaanga ya Venduka. E to kala to tulako oshimaliwa, e to ke shi kuthako uuna we shi pumbwa.

Aantu ohaya zi komikunda taye ya komahala moondolopa, okukonga iilonga nenge yena omalalakano gi ili. Momahala ogo tuu ngano gomondolopa oga tungwa nomakuma, go gamwe ogena wo oombashu ano nditye oondunda dhoka dha ningwa niipeleki.

Oombongo odha simana oshoka, ohatu dhi longitha oku landa oompumbwe konyala adhihe monkalamwenyo, ngaashi oku futa iiyenditho okuza mpaka naampeyaka, oku landa iikulya, oothewa, omagadhi oshowo, oku futa omanongelo gaanasikola.

Oombongo odha simana oshoka methimbo ndika lyonena kuna shoka to vulu okuninga na kuna mpoka to vulu kuya waa hena oombongo. Oombongo ohadhi futu iiyenditho uuna tozi mpaka toyi pehala mpeyaka. Ngoye noho oto futu omanongelo gaanasikola osho wo okulanda iipumbiwa ayihe wa hala monkalamwenyo.

Iimaliwa oyasimana oshoka Kuna shoka tovulu okuninga wahena iimaliwa, iimaliwa oha twilanditha iipumbiwa konyala ayihe mbi twapumbwa monkalamwenyo ngashi, iikulya, iizalomwa, oothewa, omagadhi, kehe shimwe nokufuta wo omanongelo gaanona yetu.

Iimaliw aoya simana, oshoka ohayi longithwa okukutha po oompumbwe adhihe konyala monkalamwenyo ngaashi okufuta omanongelo guunona, okulanda iikulya, okulanda oothewa nomagadhi noshowo okufuta iiyenditho uuna to zi pehala mpaka wu uka pehala mpeyaka.

Oshimaliwa oto vulu okushilongitha methimbo ndika lyopaife kehe shoka konyala wahala, ngaashi okulanda iipumbiwa yoye ayihe yomonkalamwenyo otashi kupula wukale wuna oshimaliwa. Iimaliwa ohayi tulwa wo koombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwana nenge yaWindhoek toke yi nanako uuna weyihala.

Konyala kehe megumbo ohamu kala ondunda ndjoka nenge ndi tye pehala mpoka shampa mwe ya aayenda nenge aantu taya li omo haya yi mondunda omo tuu mo. Mondunda mono ohamu kala nee uupundi nuutaafula wokutenteka iikulya nenge iikunwa mbyoka ye etwa pokati.

Methimbo ndika lyongaashingeyi ku na shoka to vulu oku ninga waahe na oshimaliwa. Unene tuu ngele wa hala okuza pehala limwe wu uka pekwawo. Wa hala iikulya, wahala oothewa, wa hala omagadhi, wa hala iizalomwa owa pumbwa oshimaliwa. Oshimaliwa oto vulu wo okushi pungula koombaanga dhopatatu moshilongo.

Okudhana etanga okwasimana oshoka ohaku nyanyudha uunona wuumati mboka hawu dhana etanga lyokoompadhi nohashi wufala kokule . Ohaya vulu nee okukadhana noosikola dha yoolokathana ngele opo siikola nenge momikunda taya dhana yi itula kombinga no ha yeyapo oshimaliwa.

Moshilongo omuna uushina mpoka aantu haya vulu oku nana iimaliwa yawo pondje ano uushina mboka owa yoolokathana oshoka owoombaanga dha yoolokathana ngaashi ombaanga yaVenduka, ombaanga yopashigwana yoFNB nosho tuu. Aantu ohayayi po nuukalata wawo e taya nana iimaliwa mbyoka ya pumbwa.

Oshimaliwa osha simana oshoka uuna waheshi na, kuna shoka tovulu okuninga monkalamwenyo. Itovulu oku za pehala mpaka wuuka mpeya oshoka iiyenditho ohayi futwa, itovulu okufuta omanongelo gaanona yoye, ngoye wo itovulu okulanda oompumbwe dho monkalamwenyo nenge ndi tye dha kehe siku ngaashi: iikulya, oothewa nomagadhi niizalomwa wo.

Omathele gaali gefo gaIdia. Ngoka haga longithwa okulanda iikulya, oku landa iizalomwa, osho woo okufuta aanilonga nenge okufuta kehe shoka wapumbwa

Iimaliwa yomafo, uupandi uyali wa tentekwa kumwe. Iimaliwa mbino ohayi londithwa okulanda iikulya momagumbo, okulanda iikutu ano nditye iipumbiwa nkalamwenyo.

Ombaanga yopa shigwana yobank Windhoek tayi u like omuntu azala owili noshowo okakalata kombaanga haka taka ulike kutya otovulu kulanda owili yoye wukale totala ethimbo nokakalata kombaanga yobank Windhoek.

Iipundi yolwaala olu luudhe ndjoka ya kundukidha oshitaafula sholwaala olutokele, poshitaafula mpaka oha pu tentakwa nee iikulyaa ,iikunwaa eto kuutumba nookume koye ngenge nookahewa koye etamu iyuvitha nawa noshowo tuu.

Nedbank ombaanga ndjoka hayi pungulwa iimaliwa kaakwashigwana, nuuna yeyi pumbwa nenge yena shoka yahala okuninga, oha yeyi nana ko momikalo dhi ili nodhi ili. Toyi pokashina koku nana e toyi nana ko nenge wuye mombaanga.

Okambo kombaanga yopashigwana yedhina FNB, oto vulu okukalongitha momikalo dhayooloka. Oto vulu okukalanditha ongodhi yoye yopeke nenge to pungula ko iimaliwa yoye ngweye toke yi nana ko uuna we yi pumbwa nosho tuu.

Aasamane naakulukadhi mombaanga yopashigwana yedhina Standard ye na okakalata tayi ulike iimaliwa omauvi omathele gane.

Iilandithwa mbyoka yili mehala ndjo malandithilo yokulandwa kaantu yi ili noyi ili nenge ano yoondondo dhi ili nodhi ili . Ohayeyi longitha nee momagumbo gawo yimwe ohayi kala iizalomwa yimwe ohayikala iikulya noshowo tuu.

Omukulukadhi, okanona nomusamane yeli mositola. Taya ulike nkene okakalata koNedbank haka longithwa, okulanda inoo longitha oshimaliwa tashi zi mondjato yoye.

Oombongo ohatu dhi longitha okulanda iikulya, oothewa, omagadhi ano nditye iipumbiwa ayihe yomonkalamwenyo nosho wo tu okuza pomahala gi ili nogi ili una to talelepo nenge wa ya koosikola nosho wo tuu.

Ngele kuna okakalata kombaanga ndjoka yopashigwana yedhina Bank Windhoek, oto vulu oku ka tota okambo koye kehe esiku. Okambo hono oho kala nee to mbaangako iimaliwa, yo tayi indjipalele ko nuuna nee wuli mompumbwe no wuna shono wa hala okulanda, no ku na iimaliwa megumbo, oho kutha wala okakalata eto ka nana no ku kutha po oompumbwe dhoye dho monkalamwenyo.

Iipundi yoshipilangi iizizi kombanda hoka haku kuutumbwa noshitaafula shoshipilangi oshitokele kombanda hoka haku tentekwa iinima. Ohaku tentekwa kehe shimwe, kutya uuyaha, uusindo, uuyaha nosho tuu.

Omukadhona ngoka a pandwa omafufu golwaala oluluudhe, a thikama, eli poshihako shombaanga yopashigwana ano ombaanga yedhina lyoFNB. Shino otashi ulike kutya oto vulu okunana iimaliwa weyituminwa kongodhi yoye ethimbo wahala.

FNB, ombaanga yopashigwana, ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia. Mombaanga oyo tuu ndjika oho vulu kupungula mo iimaliwa yoye, nenge tonana mo iimaliwa uuna weyipungula mo.

Oshihako shokakalata kombaanga yopashigwana yedhina FNB nekopi wo lyokolusheno ndyoka eluudhe hamu tulwa omeya, e taga fuluka wu nwe nenge okoothiwa nenge wi iyoge. Ekopi ndika olya li li na ondando yoodola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, ashike paife oli na ondando yoodola omathele gatano nomilongo omugooyi nomugoyi.

Iimaliwa ya humbatwa peke, yimwe otayi tulwa nenge tayi kuthwa momampunda kokupungulila iimaliwa kolwaala oluluudhe. Iimaliwa ohayi landa iikulya, oothewa nosho wo oompumbwe dha kehe esiku.

Okataafula nokasikopa kolwaala olutokele, hoka ka ningwa moshipilangi. Pokataafula oho vulu okutenteka po kehe shi wa hala, kutya uuyaha, kutya owa hala okulya nosho wo oombiga. Mo muusikopa oho kwatele mo nenge ho siikilile mo iikwatelwa mbyoka itoo longitha ethimbo olyo tuu ndyoka.

Methimbo lyongashingeyi nge kuna oshimaliwa moompito odhindji kuna shoka to vulu okuninga. Oshimaliwa ohashi tu kwathele opo tuze pomahala giili nogiili molwa iilonga nenge molwa oosikola. Oshimaliwa ohatu shi longitha okufuta oyosikola nenge nditye omanongelo gaanona, oshowo okulanda iipumbiwa ayihe yomonkalamwenyo mwa kwatelwa iikulya niizalomwa.

Aakulukadhi naasamane ye li mositola yokulanda iipumbiwa. Omukulukadhi okwa imanga oshikayiwa komutse i ikwata pombunda a zala ohema yi na omayala omashunga yo ontokele. Konima ye oku na omukulukadhi a zala okambindja okatokele.

Oontana dhaNelende lyUugwanga dhi li mbali, yimwe oyi na ongodhi peke, dho odha zala adhihe omakende komeho. Noshihako shokakalata kombaanga yopashigwana yaNedbank sha thaanekwa pombanda yomitse dhawo.

Iimaliwa yomafo, oolanda ethele mboka hayi landa iikulya, hayi landa iizalomwa nohayi futu aaniilonga, nenge kehe ngoka a pumbwa oshimaliwa shokuya mpoka a hala.

Okakalata koye kombaanga yopashigwana yedhina FNB oto vulu oku ka longitha moompito odhindji. To vulu okutula ko nenge okumbaanga ko iimaliwa yoye uuna wu na iimaliwa kuu na shi toyi longitha nenge wa hala okukwatelwa wu keyi longithe wo monale. Oto vulu oku ka longitha okunana iimaliwa ngaashi puushina wokunanena.

Moshilongo omuna oositola odhindji, ndhoka hadhi adhika iipumbiwa nande haayihe ndjoka yapumbiwa kaakwashigwana, iipumbiwa mbino oha yi longithwa momagumbo ngaashi uuyaha, oothewa nosho tuu.

Oshitaafula sha kundukidhwa kiipundi yoshipilangi noshitaafula osho shipilangi . Poshitaafula ohapu lile aantu nenge hapu kuutumba aantu yimwe ohayi kala moondunda mono hamu kundilwa aayenda.

Oonyala dhili ne dha kwata iimaliwa yi ili noyi ili. Limwe 100, limwe 50 dho gamwe omathele ogendji ga tulwa kumwe.

Osikopa yili mondunda yokulala yatentekwa owili kombanda, meni lyosikopa ohamutulwa omagadhi gokugwaya, omagadhi gokwiishasha osho wo oothewa.

Oosikopa dhili mbali dho lwala olutokele meni noko mbanda. Oosikopa ndhino ohadhi longithwa unene momagumbo toyi tenteke mondunda yoye nenge okasikopa kopelugo moka tovulu okutula ngaashi uuyaha, uusindo, uukopi naikwawo hayi kwatelwa pelugo.

Oshimaliwa shefo shomathele shomayovi gatano, sha thaanekwa omuntu osho woo oongolo, oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iikulya, oothewa noompumbwe woo adhihe dhomonkalamwenyo.

Mombaanga yopashigwana aakwashigwana ohaa vulu okuvena nende Yaya momathigathano mono to vulu okuvena iinima ngaashi oongodhi noohauto noyindji woo ya gwedhwa po, mombaanga muno oto vulu wo oku pungulilwa mo iimaliwa yoye opo kwayi yonepo ngoy tokeyi nana ko to longitha okakala .

Iimaliwa yoEuro yomafo yi ili noyi ili, ethele, omathele gaali, omilongo ntano, omilongo mbali, omulongo noondola ntano. Iimaliwa mbika ohayi longithwa oku landa iikulya, oku landa oothewa noshowo oku landa oompumbwe dhomomagumbo. Nomoonkalamwenyo iinima oyindji ohayi pula oku landwa niimaliwa oyo tuu mbi.

Oosikopa dha longwa moshipilangi, dhoku tula iikutu. Iikutu ohayi tulwa kuulekitho, opo kaa yi ninge omagonyoto e to yi pakele moosikopa odho tuu ndhi, nomagadhi goye wo ngele owa hala oto vulu oku ga tenteka mosikopa, pokala kopombanda.

Oolaka dhomositola dhoka hadhi pakelwa iilandithomwa yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi oothewa, omagadhi nomiti dhomokana. Iinima mbika ohayi longithwa kaakwashigwana nenge nditye aakwashigwana ohaye ya nokulanda, yamwe ohaya landa ya ka landithe. Yo yamwe ohake yi longitha komagumbo gawo onga oompumbwe dha kehe esiku.

Uupilangi mboka wa pangalelwa mekuma mboka weeta po uunima wafa uutaafula mboka hawu tentekwa iinima yokwoopaleka mondunda ngaashi uudhila waningwa moonayilona noshowo okayemele kolwaala oluluudhe hoka ka kunwa oshimeno.

Etyofa oshipundi shoka hashi adhika moondunda dhokuuhala, ketyofa oto vulu okukutumbako nenge nditye okulalako oshoka osha fa owala ombete. Etyofa ohali kala li na uukusinga uuna wa hala okulala toka tenteke kombinga ndjiya ngoye to tenteke ko omutse goye.

Okataafula okatokele oshowo oshipundi oshitokele mbyoka ya longwa moshipilangi. Iipundi mbika niitaafula ohayi longithwa to kuutumba koshipundi, to tula iikakwatelwa yoye koshitaafula kutya iikulya e to li, kehe tuu shoka sha pumbwa okutulwa poshitaafula nenge oku shi tenteka po.

Eshina lyokunana iimaliwa lyedhina bank Windhoek otali ulike nkene totala shoka shili kombanga yoye Inaku za nando osenda yasha.

Ehala ndyoka ha mu adhikwa oositola dhomaludhi gi ili nogi ili, oositola dhiikutu, oositola dhiikulya, osho woo dho ku kulula nuukololo wo ku thaanekela omo to wu adha mehala moka. Mehala mu ka omuna woo omahala goku iyuvithila nawa uuna wa hala oku nyanyukilwa pamwe nookuume ko ye.

Aasamane naakulukadhi mboka yathikama mehala lyomalandithilo mehala moka mwatungwa ositola odhindji dha yoloka puna dhiikulya puna dhiikutu osho woo mboka taya landitha yeli pondje yatula iinima yawo melandulathano pondje .

Aalumentu yeli yaali yazala uumbindja uutokele wa thaanekwa koshihako shombaanga yopashigwana yedhina Standard Bank taya tondoka tashi ulike kutyaa uulema ita wuti ito longosha.

Omatyofa geli mehala lyokukutumba ano mpono hapu kutumba aayenda nenge aanegumbo. Omatyofa ngaka omatokele meni go ogena uukusinga wago muna okashunga, okazizi noshowo okambulawu nokataafula sho kutenteka.

Iipundi yomatyofa yili mondunda moka hamu uhalwa nenge moka hamulilwa puna uutaafula wuli utatu kamwe okanene uyali uushona.

Omulumentu ngoka a thikama mositola yiikutu a kalelwa koongaku, a zala okagala okatiligane hoka e ka kwendulila konima nekiti pombunda ,ta tala uuhema noombulukweya ndhoka dha tsilikwa mositola.

Iimaliwa yamangwa uupandi yandumbalathana, nomuntu neenge oonyala tadhi yalula iimaliwa ,no kashina wotaka ulike shoka ta longitha okuyalula iimaliwa eyi tule kumwe.

Ositola ndjoka yina iilandithomwa yi ili noyi ili. Iilandithomwa mbika ohayi longithwa yimwe iiyaha, yimwe uukopi mumwe wo noongala hadhi kala mositola unene tuu dhaChina dhoka hadhi landitha iilandithomwa oyo tuu mbika nenge dhomo Namibia.

Omusaane azala oka hema kolu yala oluluudhe, konima ye okuna omapopitha ngoka gazalekwa iikutu ano oonguwo dhiili nodhiili , oonguwo dhino odhili mengeshefelo ano tadhivulu okulandwapo kwaamboka yahala nenge yedhipanda.

Oonyala dhoka dha kwata iimaliwa tadhi yiya lula. Iimaliwa ndyoka oyi lipo oyindji noonkondo puna omathele gaali, puna nethele.

Iimaliwa tayi yalulwa iimaliwa mbika oyomafo ohayi longithwa okulanda othewa, okulanda omagadhi, okulanda iikulya niizalomwa nenge oompumbiwa dhonkalamwenyo.

Uuthanguthangu tawu hingwa kaagundjuka koteya yiitukutuku ye li melandulathano, ya zala uumbindja wumwe uumbulawu, wumwe uutiligane oshowo wumwe uushunga.

Aakulukadhi ye li yaali naasamane ye li yaali yiilumbu ya humbata epulakata lyiimaliwa omayovi omathele gane. Epulakata ndika olya Bank Windhoek, ombaanga yopashigwana ndjoka hayi mbaanga iimaliwa yaakwashigwana.

Omukadhona a zala okahema okatokele a tumba okambamba peke oka zizi moka hamu humbatelwa iinima mbyoka to landa, okuli momi kala dhositola ta kongo iinima mbyoka a hala. Mositola muka ohamu adhika iikuya, oothewa, omagadhi nosho tuu.

Oonyala dha kwata iimaliwa koombinga adhihe tadhi yalula, iimaliwa mbika iimaliwa yomafo ohayi longithwa ne okulanda oopumbwe dho mokalamwenyo ngaashi iikulya, oothewa omagadhi na yikwawo ya gwedhwa po.

Oto vulu okulanda ohauto yoye nenge egumbo nombaanga yopashigwana yoBank Windhoek. Oho kala ashike to futu ko sigo wagwanitha ondando ndjoka yapumbiwa.

Iimaliwa mbyoka yo mafo, mbyoka ya tulwa melandulathano, ano poshi taafula . Iimaliwa mbino ethele, yo ohayi longithwa oku landa iikulya, oku landa oothewa, oku landa oosikopa nosho wo kehe shimwe sho monkalamwenyo shoka tashi vulu no tashi pumbiwa okulandwa.

Iitaafula iyali yolwaala olutokele mbyoka yi na uula moka hamu pungulwa uuyaha, uukopi, uusindo, uufoloko noshowo kehe shoka shopelugo sha pumbwa okupungulwa.

Omatyofa golwaala olutokele oshowo omatyofa golwaala lumbulawu uuludhe. Ngoka geli mehala lyoku kuutumba. Gena uukusinga wuli mooha kehe limwe olina uuyali uuyali. Oshowo okataafula keli pokati. Mpoka to vulu oku tenteka po uukopi nende okayaha koye kiikulya wa hala okulya.

Moositola omu na oolaka moka hamu kala mwa tulwa iilandithomwa melandulathano. Ngele pokuma opu na iikulya ito vulu okutula po noothewa. Ohayi pakelwa nduno yi li melandulathano, opo aantu mboka taye ya ya lande kaya kale ya ngwangwana kutya okombinga yini ta adha oothewa nenge okombinga yini ta adha iikulya.

Ongombe ontokele yooniga oya kalela omwiidhi omukukutu. Handiyaka oku na uunona wa londa kondhalate, ano wa londa kiiti wa kalela ongombe.

Ositola yedhina Avo ohayi landitha oongaku, oowili , oongodhi oshowoo okashina kokupupyaleka iikulya. Opuna wo nokatololi ano okatemba kokuhumbatela iinima yoye mbyoka wa landa uuna oyindji itooyi vulu.

Okambapila komafutilo gombaanga yopashigwana ya Nedbank hoka haka ulike kutya owa futa ingapi nohaka kwashilipaleke uuyelele awuhe wa nokufuta.

Mongashingeyi omiti odhasimana, oshoka aantu mboka yena uunongo owundji ohaya hongo mo iipundi niitaafula mbyoka hayi longithwa okukuutumba momagumbo, nenge tayi landwapo komanongelo yikakuutumbwe kaanasikola uuna taya nyola momambo gawo.

Ombaanga ndjoka yo Standard bank otayi ulike iimaliwa mbyoka tayi vulu oku ya ngatwapo omayovi omulongo, omayovi gatano, nomayovi gaali mbyoka yili methigathano tali hulu momilongo ndatu dha Juni omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Wayimina ehangano lyombaanga yedhina Bank Windhoek opo wu isindanene omagano, tashi tameke momasiku 7 Maalitsa 2025 okuza potundi Ontimulongo nayimwe sigo opoNe yokomatango mehala lyepangelo.

Oshipundi shoka sha longwa miipilangi nongele nee omuntu owa loloka nenge wahala okwiiyuvidha nawa oto vulu oku kuutumba ko eto kala toshi inyengitha sha ningi sha lala, sha ningi sha yeluka, Iipundi mbino ohayi kala uunene pomahala gokwiiyuvithila nawa no ihayi futilwa.

Ombaanga yopashigwana yedhina FNB ndjoka aakwashigwana haya patulula uumbo wawo nenge haya ningi uukalata wokunana ya tumine aaholike yawo nenge ookahewa nookuume oshimaliwa shoka taya ka longitha okulanda oompumbwe dho monkalamwenyo.

Iimaliwa omathele gatano ga Europa yi li melandulathano, yi li omulongo na ne. Iimaliwa mbino ohayi longithwa okulanda iikulya, okulanda kehe oompumbwe, nokufuta aanilonga no kehe shoka tashi pula iimaliwa.

Ethele lyaIndia ohali longithwa okukutha po oompumbwe dhomomagumbo nosho wo dhopankalamwenyo ngaashi, okulanda iikulya, okulanda oothewa nomagadhi nosho wo okufuta oosikola.

Oshihako shokakalata kombanga yopashingwana yedhina Bank Widheok, mombanga muka ohamumbangwa iimaliwa nenge nditye ohayingandja omikuli oshowo tovulu oku nanako iimaliwa tolongitha okakalata hoka kedhina Bank Widheok.

Omusamane nomukulukadhi mboka yeli mehala ndyoka lya thaanekwa oshihako shoNedbank ya zala oombandi mothingo oshowo uucapi okuluudhe mokatokele.

Aasamane ye li yaali mboka ya zala oonguwo, ano ooshuta, ya tula aakulukadhi ye li ya tatu pokati, gumwe gomaakulukadhi okwa zala iikutu yolwaala olutokele, ye gumwe okwa zala iikutu yolwaala olumulawu, ya kwata oka kakata nenge ethano tali ulike okakalata kombaanga yopashigwana yoStandard Bank kuna iimaliwa mbyoka tayi ulike kutya oto vulu oku landa oodhopi.

Aagundjuka mboka ya thikama yo yamwe oya kuutumba mokatala koBank Windhoek hoka ka ningwa po moshinayilona taya shangwa. Yamwe otaya ningi uukalata woombaanga dhawo, yamwe otaya fanditha noshowo taya ulukila aantu kutya oto vulu okumbaanga iimaliwa yoye kokakalata koFNB.

Omumati azala okambilya oka tokele nongaku otokele nomukadhona wo azala ombulukweya ondudhe yeli mositola yongaku tatala osho wo muna oondjato dhomaludhi ngili nongili.

Iimaliwa yomafo, ethele, ya tulwa melandulathano, ya pakelwa nawa. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iikulya, oku landa iikutu nosho wo kehe shimwe monkalamwenyo sha pumbiwa oku landwa, ohatu longitha iimaliwa.

Omukulukadhi nomusamane yeli mehala ndyoka li na iilongitho mbyono kwali hayi longithwa monale. Taya tala, notaya ulukilathana shoka ye wete .

Momiti ohamu hongwa iihongomwa oyindji mwa kwatelwa iipundi niitaafula mbyoka yimwe yomu yo hayi falwa momanongelo gi ili nogi ili. Kiipundi taku ka kuutumba aanasikola oshowo iitaafula taya ka tenteka ko omambo gawo uuna taya nyola mongulu. Oto vulu wo okufala nomegumbo lyoye mu kale tamu kuutumba ko uuna tamu li.

Oonyala dhili mbali. Yimwe oya kaka, yimwe oya yela. Tadhi taambathana iimaliwa, yimwe omathele ga tano go gamwe omayovi gaali.

Omatukutuku geli gaali ngoka gaza mongeshefa yoIndongo Toyota limwe olyo lwaalwa olutokele ekwawo olwalwa oluluudhe noshowo oshihako shombaanga yopashigwana yoNedbank shoka tashi ulike kutya ngele tolanda oto vulu okukuthilwa ko.

Ombanga yopashigwana yoBank Windhoek oyina iitayi yayoloka moshilongo ashihe shaNamibia. Ohayi pungula iimaliwa nohayi gandja omikuli kaakwashigwana.

Okataafula kongonga kahokwa moshiti. Okataafula haka oka londekwa kuupundi wiitu wuli utatu. Konima yo katafuula haka okuna uundini uutokele.

Omulumentu nomukulukadhi mboka ya kalelathana peshina lyokudhengela, ano hapu dhengelwa iilandomwa mbyoka wa landa mositola. Niilandomwa wo mbyoka ya pakelwa hayi landwa kaagundjuka nokaakwashigwana nokukehe gumwe wo ngoka we yi pumbwa ngaashi oosimba to ka lya nenge yamwe ohaya ka landithulula.

Oonyala tadhi taambathana iimaliwa. Iimaliwa mbika ethele. Ohayi longithwa okulanda iikulya, okulanda oothewa, okulanda omagadhi nakehe wo shimwe nenge ndi tye oompumbwe adhihe dhomonkalamwenyo ndhoka tadhi vulu okulandwa.

Aakulukadhi yeli yaali nomusamane iilumbu, nokakalata kombanga yoNedbank koku nana iimaliwa.

Ombaanga yopashigwana yoFNB, oto vulu okuyi longitha oku landa oompumbwe dhoye dhomomagumbo, nakehe wo shimwe shoka to vulu oku landa pambumbo. Ombaanga ndjika ohayi kwathele uuna waana iimaliwa, nowa pumbwa iimaliwa meendelelo.

Iitenda mbyoka ya pangelelwa kekuma. Iitenda mbino yimwe oyolwaala olutokele, yimwe oyo lwaala oluluudhe, yaninga uukololo. Meni lyuukololo moka oto vulu okutulamo sha, ano tovulu okutenteka mo sha.